To Kpe ŋɔ n nyɛ ka paɣa ni o bihi n ʒɛya ka paɣa maa ʒiya ka o bihi maa ʒiya gbubi o ka nya bia so ni gbubi siliba ka bin yara bɛ di puuni ka ŋun bala maa gbubi siliba sheli ka zaŋ li wuhi na ka bindirigu bɛ di puuni ka bia yino maa yuuni siliba maa puuni.

Kpɛŋɔ maa mi doo n-ʒiya ka o nuu pa lapitopu zuɣu ka foon paya ka peensili paya ka eyapisi tom paya ka tii be kapu bila ni tam giraafiti zuɣu ka o dizaandiri shɛli teebuli zuɣu ka di zaa paya.

Kpe n nyɛ paɣa ni bari cheche ka baɣili obihi ayi yinɔmaa zila yila zuɣu ka yinɔ maa zi nyaaŋa oazila dari zuɣu olola dari pa ka ozidi zuɣu ozirila pɛɣu kabari cheche maa ka tii zɛ onyaaŋga ka mɔri kon gili.

Kpeŋɔ maa mi daani n bala maa, daa maa ni bilibɔad nim beni ka lɔɔri be pala maa zuɣu n chana ka ninsalinima gba chana, ka shabi ʒiya n kohiri bɛ daguya ka paɣa shabi ban ku niŋla nimmohi. n chana ka lɔɔri shɛli gba be lɔɔri karili maa tooni n chana ,

Kpɛŋɔ gba Galamse ka lahi niŋdi maa bɛ maʒina nima biɛni ka bokati nima biɛni ka gbambihi biɛni ka ye liiga piɛli n tam zuɣusaa maa n yuuni nya bini gbiri shem bɛ zooya boɣali maa ni sheba pili zipilti sheba bi pili zipilti bɛ zaa kuli biɛni mi niŋdi ninmohi.

Kpemi n nyɛ bihi anahi niziya .bihi anahi maa niʒaya maa bi gbubla tahibila bi nuuni ka yino nuu bɛ tahili maa puuni ka yino mi tooi binshɛɣu dim bɛ tahili maa puuni maa n zaŋ kpari ɔnolini bimi zaa. niziya maa bizaa niŋla suhupiɛli ziya. ka che bizaa. nyila binyina nima kala nzaya

Kpe ŋɔ gba moɣu ni n lan bala maa ka wobigu ʒeya ka niribaanahi be loori puni n kana n ti yuuni wobigu maa ni ʒeya ka wobigu maa gba mi yuuni ba o bi garigi ba bɛ bela moɣu ni ka mori ko n gili ba di mini tihi.

Tɔ kpe ŋɔ maa mi biiche noli ni m bala niribaata n ʒeya niribaata maa ni ʒeya maa ŋun bala maa nyahila baagi ka ŋun bala maa mi bi nyahi baagi ka ʒe ka piri silipes ka ŋun bala maa mi piri namda muna ka so mi nyahi baagi ka pili zipiligu ka ʒe kuɣu maa noli ni.

N nyɛla niraba ni bɛ galamsee boɣali ni niraba anii ka bi shab gbira ka bi shab mii tooi kom maa n yɛlisiri ni bi nyɛ bin nyɛ salima bee bi ku nya bi mini mashin nim n ʒɛya ka bi bɛ boɣali maa puuni

To kpe ŋɔ maa mi n nye ka bulidinnim biɛni bulidinviɛlli maa diyan ŋmanila ti gana ŋɔ naashina tiyaata ka bilidin shɛli ʒi di nyaaŋa bilidini maa ŋmanila giraanmiisa ka loori viɛla be pala zuɣu n chana ka bi sa tihi n gili pala maa zaa.

Kpeŋɔ maa mi so yela Ghana nema, ka pam ɔzuɣu rasta laasabu ka demda kaniribi laɣim n kana. n ti ʒɛya n yuuni ɔni demdi sham, ɔn demdi luɣi shɛli pɔlɔ maa di nyɛla mɔrini mɔbihi n nyɛli ka di sansaya ka ɔ demdi n wuhiri niriba. ka niribi kana ti yuuni ɔ ni demdi sham

Tɔ kpeŋɔ mee gba kali diɛma kabi diɛmda paɣaba mini dabba n diɛmda dabba maa yela nyingo kolisi bɛ nyingoli ni ka lo binyera bɛ zuɣu ni ka zaŋ sheŋa n lo bɛ shehi ni ka so tani jinjiɛma ka paɣaba maa mee zaŋ sheŋa n lo bɛ puya ka zaŋ ŋmani n zaŋ tu bɛ zabri ni m pahi gba.

Daani ka niraba ayi kana ni bi ti da bini binyɛri shɛŋa bin yɛn da maa di zooya moongu biɛni ka leemu biɛni ka kamantoosi ni Alaafee gba biɛni ka watamilo gba biɛni ka painapuli gba pahi ni naanzuwa ni nyaaduwa nima di zaa nyɛla din biɛni

Kpɛŋɔ maa loori nima m be pala zuɣu n chena resis ka bɛ niŋdi maa lora nima ashem n nyɛ ba ka bɛ be tooni n chena ka sheba mee be gbini n yuuni ba bɛ niriba anu n nyɛba ka yino ye liiga sabinli ka sheba ye liiga piɛla.

Kpeŋɔ maa mee baani m bala maa ka kuɣusi ayi ʒɛya ka teebuli ʒɛ di tooni ka filaawaasi nima kuli dihili nachinsi zaaha ʒia ka nachinsi bihi ka laati be di tooni ka gilaasi nima biɛni ka bela ka bɛ dihi baa maa nachinsi.

To kpe ŋɔ maa mi duu m bala ka kuɣusi ʒeya ka dufiɛya pa kuɣusi maa zuɣu ka teebuli beni ka fulaawesi ka bi niŋ fulaawaesi niŋ gbambilini n zaŋli tam di zuɣu.

Kpɛŋɔ gba bɛ laɣimmi ʒiha paɣiba ni dobba n-ʒiya ka paɣ'yino ʒiya ka ye politikali ka piri namda sabinli ka gbubi laputopu ka do'yino ʒi m-baɣi o ka gbubi pipanima ka ban laɣisi ʒiya maa zaa zaɣa bela o ni yɛri ba yɛltɔɣa shɛli maa.

Kpeŋɔ gba niribi anahi n demda, paɣaba mini daba doo maa bɛ ye liiga ka paɣa mini doo be ɔ tɔɔni, ka paɣa mini doo be nyaaŋa paɣibi maa ban yela liiga ka silimiinsi mŋahiroba fɔtɔ nima kabi demdi n wuhiriba

Kpɛŋɔ mi bihi anahi anu n-diɛmda bɛ gba diɛmdimi n-wari waa ka bɛ yino gbubi zuli ka zaŋ binyɛra lo bɛ shɛhi ni ka diɛmda bihi ayi yela liiga dozim ka bi'yino ʒe bɛ nyaaŋa ka ŋun bala maa gba ʒe bɛ nyaaŋa gba wara.

Kpe ŋɔ maa mi yiŋ m bala maa din nye yiŋ maa ka kuɣusi ʒe holl puuni ka di tingban ni ka bɛ sɔŋli talsi ka gilaasi dundoli biɛni ka gilaasi teebuli ʒeya m pahi ka bɛ dihi li nachiinsi zaa ka di zuɣu saa laatinim m biɛni ka laati bihi m be zuɣu saa maa.

Tɔ Kpɛŋɔ maa mee n nya ka amonkaa tam amonkaa zuɣu ka sheba gbibi amonkaa maa ka marafa nima be amonkaa maa ni ni kukola ka bɛ gnibi filaaki nima balibu balibu ka sheba ʒi amonkaa maa zuɣusaa.

To kpeŋɔ maa mi saa n mi, saa maa ni mi maa ɔ mi mi ka kom chee kpe pala zuɣu kom maa mi puuni saɣiri n beni ka shabi lɔɣiri kom maa n garita. ka lɔɔri ʒaya ka niribi yuuni lɔɔri maa ni ʒaya maa din kpe kom maani n yina sham.

To kpe nyɛla bihi ni pɛ lain. nzɛya lain. dibaayi ka bi pɛ nzɛya, ka shab ye nyingo koriti ka zaŋ shɛli n niŋ bi zuɣurini ka shɛli be binuuni ka man yaɣu laasabu la ka bi gbubi hanka chif nima ka shab zaŋli n lɔnlɔ bishehini nzɛya.

Kpe ŋɔ maa mi paɣaba ayi n ʒiya bi mi duɣiri mi maa ka yino yɛ liiga dozim ka di nyɛ zaɣa waɣinli ka yino so chinchini ka ʒiya yino maa mi firayini pan tam la yino maa nuzaa polo ka ŋun bala maa mi damdi duɣu maa ni.

To kpeŋɔmi. yi nyɛ ayuwa. ni zaya ka bɔrade diba ata be di puuni ni paya paya maa bi mŋahi mŋahi li mi ni gala ,diba ayi ni aleefu. ni naan zuwa dizaa bela ayuwa maa puuni n tam teebuli zuɣu kadizɛya.

N nyɛla doo ni ʒɛya ka gbubi baaji ʒiɛ kq piri namdi ʒiɛ ka so tani chinchin ka yɛ liiga dozim niŋ gbunni ka gbubi shɛli ka pili zipiligu woliɣu ka buluu ka Mina kirɛt ʒɛ o tooni

To kpeŋɔ gba duu n lahi boŋɔ maa ka kuɣu ʒɛya ka bodua pa kuɣu maa zuɣu ka santa teebuli gba ʒɛya ka dufeya ayi pa kuɣu maa zuɣu ka santa teebuli ʒɛya ka boɣasi bihi tam dizuɣu ka bɛ kuli dihi duu maa nachinsi ka filaawa be bokati ni ʒɛya.

Tɔ kpe ŋɔ maa mi bi maandila bini n bala maa ka loori balibu balibu n bɛni tipa nima bɛni ka piilooda bɛni ka giraada bɛni ka ninsali nima gba ku bɛni n pahi bi zuɣu di nyaanga loori nima ayi n ʒɛya palli zuɣu ka maanili.

To kpɛŋɔ mi duu puuni m-bala maa duu puuni maa mi garo n-ʒeya ka dufɛya pa garo maa zuɣu ka bɛ yɛrigi bedi shiti m-pa li a yuli garo nuzaa mini di bɛ ku dihi li la nachiinsi ka fulaawaasi tam di zuɣu ayi kana diɣu gba ʒemi.

To kpeŋɔ maa mi piibu piibu n bala n nyɛla ninkurisɔ ni kana ni ɔti piigi ɔ suhu ni bɔri so. ka kpam bi maa mi ʒi kuɣisi zuɣu n yuuniba na hali shabi chaŋ mi nibitidee bi dini n ka na ti pii bɛ suhu ni bɔri so.

To kpeŋɔ maa mi bichi nɔlini n bala maa, ka bi ŋmeri kali yila ka demda shabi bela bich maa nyaaŋa, ka shabi ʒɛya n ŋmera, bin ŋmeri maa di mŋanla bi yiini mi bin ŋmeri sham maa so ʒila kuɣu zuɣu kaye liiga ʒɛɛ ka ku niŋ nin mɔhi n ŋmera.

kpɛ ŋo maa mii n nyɛla nirraba ni bɛ gazɛt puuni n chɛna ka ba laakumi nima bi zooya n ba laakumi nim maa ka shab ʒi tiŋa ka so bɛ bi tooni n bɛ zuɣusaa n chɛna ka laakumi bihi n nyɛba

Kpeŋɔ gba Galamse gbibi n lahi bala maa niriba ata n kuli ʒia ka niriba anu be bɛ nyaanga ka bɛ yuuna ni bɛ nya salima niriba ayi niŋla ninmohi ka ninvuɣu yino yuuni na ka sheba ʒi nyaanga maa.

Kpeŋɔ maa mee duu m bala maa ka kuɣusi be duu maa puuni ka dufeya balibu balibu m pa kuɣusi maa zuɣu ka anfooni tabi dikpina maa ka santa teebuli zaya ka binyɛra pa teebumaa zuɣu.